Abantu nga bakutte emiggo bakuba endogoyi esobole okutambuza ekigaali kwe baali batadde ebidomola ebidomola bino byali bya kyenvu mu ndabika ate mmaaso gaabwe waaliyo emmotoka ezaali zivaayo oluguudo lwe baalimu lwali lwa kkoolansi era baali era lwalimu akakuubo akeeru.

Obuzinga obwetooloddwa amazzi obwali buwerako era ng'obuzinga buno eno bwaliko omuddo ogwa kiragala. Ekizinga ekimu kwaliko emiti era nagyo gyali gyali gya kiragala mu ndabika.

Abaana b'essomero nga bali ku bbowa banywa mazzi. Akamu kaali kawala era nga katadde amazzi mu ngalo kali mu kunywa ate akalenzi akaali kambadde empale eya bbulu nga kko kali mu kulembeka mazzi.

Entugga nga ziri ku ttale entugga zino ziri ssatu era nga ziyina nsingo mpanvu n'amagulu gaazo mawanvu era ziyina ebibala ebyeru n'ebya kitaka we byali waaliwo omuddo ogwali ogwa kiragala.

Akalo akakitaka mu ndabika sso ate nga kalimu n'otutolobojjo otweruyeru nga kateereddwa mu kibbo, ekibbo kino baakiwunda era nga baakissaamu langi ez'enjawulo okugeza bakissaamu langi eya bbulu waggulu waakyo, mu mabbali nga waliwo bbawulo ng'eteereddwamu enva.

Omwana omuwala nga yeesigamye ku mwango. Omwana ono yali ayambadde akasweta akeeru n'akateeteeyi akalimu obweru n'obuddugavu. Ekiyumba mwe yali kyali kyakolebwa mu mbaawo.

Amaato nga gali lubalama lw'ennyanja agasinga gaasiigiddwa langi eya bbulu nga waliwo n'abasajja abalabika okuba nga beetegeka omu ku bo ayambadde essaati enjeru yeesigamye.

Abavubi nga bali ku mwalo batereeza obutimba bwe bagenda okkozesa mu kuvuba, ku mabbali nga waliwo eryato eryasiigibwa langi eya bbulu, waggulu nga baateekawo ka langi akeeru, emabbali waalyo nga waliyo amazzi ga bbululu.

Omukyala omweru eyali asitamye ng'akutte kawala ke akakuba kaama yali ayambadde empale empale eno nga yagisala nga nsaleesale ku maviivi yali ayambadde akasawo.

Abakazi n'abasajja nga bayimba era nga bali mu lunyiriri. Abakazi ababiri nga bali mu kkuba ŋŋoma ate abalala kw'ossa n'abasajja nga bakuba mu ngalo.

Kasasiro ng'akuŋŋaanyiziddwa era ng'atuumiddwa wamu so ate omulala yali akkiridde mu mwala. Kasasiro ono mulimu ebiveera n'obukutiya. Emabbali waaliwo akayu akaali kaakaddiwa era nga kaali tekukyaliko mabaati. Kaali kaazimbibwa bbulooka so ate emabega waako nga waliyo enju eyaserekebwa amabaati aga kiragala era nga yakubibwa ne pulasita.

Omukono gw'omusajja nga gukutte ak'ennyanja omukono guno gulina engalo ttaano era ng'ayambadde empale eya jjiini ya bbululu mu ndabika era mmaso ge nga waliwo amazzi

Omuvuzi wa ppikippiki ng'aweese abasabaaze, abasaabaze bano baali bawagizi ba mupiira era nga bakutte vuvuzera, ku mitwe gyabwe baali bataddeko minvuuli ezalimu langi eya kyenvu n'emmyufu. Omuwagizi omu yali ayambadde essaati ya kyenvu ate eyali atudde mmakati yali ayambadde essaati nga njeru, eyali avuga ppikippiki yali ataddeko elementi, n'ekijaketi ekiddugavu.

Amaato nga gali ku mazzi g'ennyanja, waggulu nga waliwo ebinyonyi ebibuukira mu bbanga. Obwengula ate bwo bulina ebire ebyeruyeru n'ebya bbulu.

Abasajja bana nga bali ku maato, buli lyato lye baaliko lyaliko abantu babiri babiri. Eryato erimu lyali lya kiragala naye langi ng'egenda eggwaako ate eddala nga limyufu. Omusajja omu yali akutte enkasi era ono yali ataddeko akakoofiira aka kyenvu, amaato amalala gaali makalu nga tumuli yadde kintu kirimu, weewaawo gaali ku mazzi.